Wantan ani suuraa armaan oliitti arginu kunii wanna akkamiiti?

Bineensi suuraa kanarratti argamu jeedala diimtuu jedhamuun yemmuu beekamu yoo ta'u, gosoota sarootaa keessaa isa tokko ta'ee, alatti galuudhaan kan beekamtudha. Bineensota bosona keessa jiraatanidha isheenis bineentiin kun baay'ee hamtuu kan taatee fi yeroo fakkeenyaaf nama ciniintullee maraatumma nama qabsiisuu dandeessi jechuudha.

Shamarree nun asirratti arginu kuni shamarree Oromoo uffata aadaan faayamtee miidhagdee akkasumas immoo wantoota uffata aadaa duukaa deeman uffattee faayamtee miidhagdee kan argamtuudha. Isheenis uffata aadaa Harargee uffattee miidhagdee kan argamtuudha.

Manni kun namoota lamaan kan ijaaramaa jiru yommuu ta'u, innis mukaan kan ijaaraaa jiranidha. Yeroo baay'ee manni akkasii kuni magaalaa keessa otoo hin taane baadiyyaa keessatti kan ijaaramudha. Innis namoonni baay'een daybook kan jedhamu walitti waamanii manoota akkas akkasii kana kan ijaaranidha jechuudha.

Gaheen hojii namoota kana lamaanii maalidha?

Waantonni suuraa kana irratti argamu, pappaayyaadha. Pappaayyaan kunis immoo gosoota kuduraafi muduraa keessaa tokko ta'ee yeroo namoota biratti jaalatamummaa kan qabu innis dhukkuboota garaagaraa namoonni qaban waanta kana fayyadamanii dhukkuba isaanii irraa illee fayyuu kan danda'anidha jechuudha.

namoonni suuraa kanarratti arginu kan akkamiiti?

Alaabaan suuraa kanarratti arginuu alaabaa biyya kamiiti?

Shamarree fi gurbaan armaan olitti argaman kun uffata aadaa uffatanii jiru. Uffata aadaa kan godina kamii akka isaan uffatanii fi uffanni aadaan kun immoo waan inni irraa hojjatamee fi yeroo kam akka inni uffatamu akkasumas immoo naannoowwan uffata aadaa kana uffachuun beekaman naannoowwan kam akka ta'e ibsaa!

Kitaabni kun egaa akkuma asirratti argamu 'Hamuummannaa Kuusaa Weedduu Oromoo' kan jedhamu Misgaanuu Gulummaan kan barreeffame yoo ta’u, innis baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama bohaarsudha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola jechuudha.

Dhugaatiin suuraa irratti arginu kun kan akkamiiti?